Owili yokoshikeho ndjoka yali yi na N$10,199 ngaashingeyi oyi na owala N$ 9699 oto vulu wo okuyi landa to longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana.

Omiti odha simana oshoka ohadhi gandja ominzile kaantu nokiinamwenyo, ka kele kwaashoka oha ku tetwa wo iiti moka hamu hongwa iipilangi mbyono hayi longithwa okuhongwa osiikopa ndhoka hadhi longithwa momagumbo okutulwa iikutu nenge uuyaha.

OBank Windhoek oyina iitayi moondolopa tadhi landula mEenhana mo Maruela mall mo Rehoboth mOutjo mOndangwa noshowo moKatutura.

Methimbo lyongaashingeyi aagundjuka otaya dhewulilwa momaithano gi ili nogi ili, opu na mboka ya dhewulilwa okuninga nenge oku honga iihongomwa taya longitha iiti nenge iipilangi, miihongomwa muka omwa kwatelwa iitaafula noshowo iipundi, nolundji iitaafulu mbika ohayi kala ya kola nawa nohayi kala po ethimbo ele

Efudho lyenyanyu, no pethimbo ndika lyomatango omanene NEDBANK okwa dhimbulukwa aayakulwa ye mokuyahalela efudho lyomatango omanene lya ngamenwa lyo olina enyanyu. Nayatameke omvula yawo ompe yena omukumo, yo naya mone iimaliwa shayoolokathana.

Ilandela oshitukutuku shoye momwedhi nguka gwohole. Ombaanga yoStandard bank oyina ofanditha ano yatula iihohela pevi kumboka taya kalanda omatukutuku gawo taya longitha omukuli gwombaanga yawo. Ofanditha ndjika otayi hulu momasiku omilongo mbali na ga hetatu gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Moostola moka hamu landithwa iipoleki yomomagumbo, ohamwaadhika iinima ngaashi ooskopa dhomoondunda dhoku lala, ooskopa dhoku tula oongaku, iipundi yomatyofa yomaludhi giili nogiili mbyoka hayi vululukitha noku thuwitha olutu lomuntu uuna a kuutumba ko.

Uuyuni sho wa humu komeho konyala ngaashingeyi kehe megumbo oto adha mo oshitaafula sho kulila. Poshitaafula mpoka ohapu tentekwa nduno iikulya yo aanegumbo taya ngundumana nduno ya kuutumba kiipundi yawo opo ya lye uulalelo pamwe. Shika ohashi eta aanegumbo ya nyanyukwe noku lya iikulya yawo pamwe.

Uuna to landa iilandomwa yoye nenge iipumbiwa yoye mongeshefa yoNictus ,oto vulu okukuthilwa ko koondando uuna wa longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana. Okakalata haka oka kwatela mo uukalata woongeshefa, uukalata woshingoli oshowo mboka woshisiliveli.

Opuna iitaafula yimwe ya tamekwa okulongwa methimbo lyongaashingeyi. Mpoka oshitaafula shi na omagulu giipilangi, ihe mpoka hapu tentekwa esipili lyowala. Iitaafula mbika ohayi kala nduno yi na iipundi ine nenge yi li ihamano.

Naamboka wo yena uulema ota ya vulu wo okuninga sha, ombaanga yo Standard bank oya unganeka ethigathano lyokutondoka , lyaamboka yena uulema wontumba oshoka oya itaala kutya uulema ita wu ti itovulu sha.

Ombaanga yoNedbank oya uunganeke omawudhano gokathanguthangu. Aakuthimbinga mbaka ohaa tegama nduno ye li kuuthanguthangu wa wo noshowo ya zala omagala gomakoko. Ohaa tameke nduno shampa okandjembo ka topa. Yo taa kayile nduno uuthanguthangu wa wo. Ngoka athiki tango oye ha ningi omusindani gotango.

Ombaanga yaNedbank otayi gandja oshimaliwa kaailongi mboka taye ki ilonga omaithano gontumba ngoka gatothwamo kombaanga ndjika, omaindilo ogapatuluka sigo omasiku omilongo mbali nagaheyali gaFebuluali omaovi gaali nomilongo mbali nahamano kuuyelele wagwedhwapo talelapo oshitayimbaanga shaNedbank shili popepi nangoye.

Ombaanga yaBank Windhoek momasiku ga 6 Desemba 2024, ya gandja oshimaliwa sho N$224 000 kehangano lyoAgra.

Owapyakudhukwa oku tamukulula ofaalama yoye yiimuna? Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omikuli okuyambidhidha mboka ya hala okutamukulula noofaalama dhawo dhiimuna.

Momiti ohamu vulu oku hongwa uupilangi mboka ha wu longithwa oku ninga uusikopa wo momagumbu, uunene tuu moondunda moka ha mu kundilwa aayenda. Oha mu hongwa nduno uupilangi eta wu mboolelwa kekuma hoka ha ku tsilikwa uupoto woongala nosho woo uumeno wulwe.

Omanyakwa oko geli , aanongomuntu oya shitwa ku pamba ye mwene. Aantu mongashingeyi otaya hongo iihongomwa yawo oku ziilila miipilangi. Oto adha nduno oka sikopa ka ningwa po miipilangi mo tamu tulwa nduno uumbamba, moka mwene gwosikopa tavulu oku tula iinima ye muumbamba moka opo yi kale yili melandulathano no tayi monika nawa

Moositola dhilandithomwa yiiyopaleki yomomagumbo ohamu adhika iipundi yi ili noyi ili yimwe ya hongwamiipilangi, omatyofa nosho wo uusikopa. Uusikopa mboka ohawu longithwa oku tula moondunda dhoka hadhi gondjwa hapu tentekwa nduno oladio yomuzizimbe.

Longitha oka kalata koye kombaanga yotango yo pashigwana, ano oka kalata koye hoka koVisa mositola yo Nictus oku landa iilandomwa yoye. Shampa weka longitha nena oto kuthilwako nduno kondando.

Mbono ya hala okutameka oongeshefa dhawo otaya vulu oku pewa omakwatho gopashimaliwa kombaanga yaBank Windhoek. Ombaanga ndjoka ohayi gandja omikuli kwaa mboka kaa ye na iimaliwa ya gwana, opo ya tameke oongeshefa dhawo.

Kehe gumwe oha landitha shoka ta vulu okulanditha. Mboka ye na uunongo wokundulukapo sha ngaashi iipundi yomatyofa, iitaafula mbyoka ya hongwa nawa miipilangi ya paindwa nokapainda hoka haka adhima. Ohayi kala yi li pooha dhopate tayi landithwa.

Anuwa iipindi omomeho, sho oshiwanawa iha kutiwa landa sho osho ngele owayi moositola dhiikutu iikutu ohayi kala ya lekwa yatsilikwa mombanda muule opo yi kale yi wetike kaalandi . Aalandi oha ya kutha nduno ta ya iyelekemo yo taya futu shoka ya hokwa.

Uuna aantu yena shoka yapumbwa ohayayi koositola dhi ili nodhi ili opo ya ka konga iipumbiwa yawo. Moositola moka ohamu landithwa nduno iinima oyindji ngaashi: omagadhi gokwiishasha, omagadhi gokugwaya nayilwe.

Miiti ohamu hongwa wo iitafula niipundi. Iitafula mbika ohayi payindwa nokapayinda kokuyadhimitha, opo yi hile aalandi, oshoka aantu oyi itala kutya oshiwanawa ihaku tiwa landa oshoka ohashi kala nale tashi hili.

Aantu ohaya mbomboloka yuuka kondoolopa opo ya ka konge uushikependjewo wawo. Ohaya ende moositola dhi ili nodhi ili sho taya kongo iinima yawo. Oositola odhindji ohadhi landitha iizalomwa noshowo iipumbiwa yilwe mwa kwatelwa uundjato, omagadhi noshowo omapaya.

Moondolopa ohamu kala muudha noonkondo, unene momasiku ngoka aaniilonga haya mono oondjambi dhawo dhokomwedhi. Kehe gumwe ohakala nduno ta nguungula, opo yaka yakule nenge yakalande shoka yapumbwa. Aantu ohaya monika taya ende momangungo omanene, taya zi moositola dhi ili nodhi ili.

Uuna iipundi niitafula yahongwa nawa miipilangi ohayi tulwa nduno omagulu giitenda opo yikale yakola nawa ,kombanda ohaku paindwa okapainda koku adhimitha yikale tayi adhima nawa yo yisikile uuhwandu mboka tawu vulu okutsa aakuutumbi.

Oshimaliwa osha simana methimbo lyongashingeyi kehe shimwe osha pumbwa oshimaliwa. Aantu mongashingeyi otaya landitha opo yi ilikolele iimaliwa oshowo onkalo dhe esiku kehe otadhi pumbwa oshimaliwa ngaashi omanongelo, iipangelo, iikulya niizalomwa wo.

Ombaanga yaFNB otayi ka fala omayakulo kaayakulwa yawo popepi. Omasiku gatatu sigo gane gaMaalitsa Otaya ka kala taya a dhika moshiputudhilo sho pombanda sho UNAM moVenduka , oku za po tundi otimulongo nambali yomutenya sigo opo ne komatango.

Omiti odha simana hashaashoka ashike hadhi tupe omizile noshowo uudhila hawu tungile ko iihaadhila yawo ohamu vulu wo okuhongwa iinima yi ili noyi ili mbyoka twa pumbwa mwa kwatelwa omatemba ngoka haga longithwa methimbo lyongashingeyi okwiiyogela koonyala nenge uuna aantu taya ipukusha momakana.

Ombiga ndjoka yokolusheno hayi longitha oku mbaka yolitela heyali , oyali yina oondola dhaNamibia omayovi gaali omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi ngashingeyi oyina owala oondola dhaNamibia eyovi limwe omathele gahetatu nomilongo omugoyi nomigoyi. Oompango nomawutho oge na oku landulwa pamwe nombaanga yotango yopashigwana.

Aalandithi oyi itala kutya aniwa oshiwanawa ihaku tiwa landa, go omeho ihaga li. Sho osho ho adha oositola ndhoka tadhi landitha oha yakala ya pitika kehe gumwe a ka tale pamwe ta mbekulwa mo kushimwe ye eshi fute mo. Iinima mbyoka tayi landithwa ohayi kala nduno yalekwa, opo yi hile aalandi.

Momagumbo gomoondolopa omuna ondunda moka hamu gondjwa nenge hamu kundilwa aayenda, ha mukala muna iipundi yomashofa nosho wo okataafula. Poka taafula mpoka opo nduno hapu tentekwa iikulya nenge iikunwa, yo aantu taya kala nduno ya kuutumba kiipundi mbyoka iiwanawa.

Miiputudhilo yopaungomba, aanasikola ohaya dhewulilwa nkene ye na okuya po niihongomwa yi ili noyi ili, taya longitha omake nenge oonyala dhawo. Ohaya hongo nduno iipundi nosho wo iitaafula. Iipundi mbika niitaafula, ohayi longithwa paife okukuutumba momagumbo ngoka ge li pamuthika gopandoolopa.

Iimaliwa oya simana oshoka oyo thimba yina oongodhi monkalamwenyo yomuntu kehe, ngele taku popiwa elongo nena opwa pumbiwa oshimaliwa opo osikola yi futwe. Iizalomwa oshowo iikulya nayo oha yi pumbwa oku landwa.

Okuna iipundi mbyoka tayi longithwa methimbo lyopaife mbyoka ya kola noonkondo. Iipundi mbika ohayi hongwa miipilangi, uuna omuhongi gwasho a mana okushihonga oha pelendeko nduno nokapainda haka adhima opo yi kale tayi adhima nawa.

KoStandard bank kehe gumwe omusindani omunelago, nangoye wo oto vulu oku isindanena oshiyenditho shoye nena, tate Martin ga Jeckonia okwi isindanene oshiyenditho she ano ohauto yo Raider ndjoka hayi ithanwa GD6.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oyi ilile yo oyi vulathane pandjundo yasho okuza koshilongo noshilongo. Iimaliwa mbika ohayi longithwa okukandulapo oompumbwe dhaantu ngaashi okulanda omiti, iikutu, iipumbiwa yomegumbo noshowo okufuta oosikola .

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi kutha ombinga megameno lyiinamwenyo mbyoka yagamenwa ngaashi oosino, oonkoshi, uumenye nayilwe oyindji.

Aantu oha ya ende taya tala moositola noositola, opo ya yeleke oondando nenge ongushu yaashoka ya hala okulanda uuna ya tokola ohaya futu nduno yo taya landa po shoka ya hokwa.

Moombaanga noshowo moositola nenge omamaalaka omanene iimaliwa ohayi kala mo yapungulwa ya yoololwa. Ohayi kala nduno ya ningwa uundumba shi ikolelela kondjundo yawo. Ooranda omulongo nda dhini okutumbula odhi ikalela, okapandi kooranda omilongo mbali, omathele gaali nosho tuu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi vulu oku kwathele uuna wahala okulanda owili yokoshikesho ndjoka yali yina oondola dhaNamibia omayovi omulongo ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi ngaashi ngeyi owala oondola dhaNamibia omayovi omugoyi omathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Uuna wa pumbwa omayakulo gokombaanga yaBank Windhoek, oto vulu okugamona piitayi yoombaanga dhayo. Ngaashingeyi omayakulo ngaka otaga monika piitayi ngaashi mOtjiwarongo, mOshifo, mOshiwakopo, mOshakati nosho woo Ongwediva.

Nangoye wo oto vulu oku isindanena etukutuku lyoye uuna wa longitha okakalata koye koVisa kaBank Windhoek. Mesindano muka omu na oshitukutuku shoToyota Corolla Cross oyimwe oshinkwanu hetatu ndjoka hayi longo komahooli noshowo oku tyaatyelwa.

Pamwe nombaanga yoNedbank oto vulu oku ilikolea okathanguthangu. Ano otayi gandja omikuli, omakwatho gopa shimaliwa kwaamboka ya hala oku landa uuthanguthangu wawo. Ohayi gandja woo iimaliwa ano omakwashilipaleko ku mboka taya kutha ombinga momaudhano gi ili nogi ili.

Moombanga aaniilonga ya mo ihaya longo nohamala ngele tashi ya pokuyalula iimaliwa. Oha tula ko owala iimaliwa kokashina ko ota ke yi yalula nokumu pa omwaalu gwiimaliwa mbyoka a tula ko kokashina ,shika ohashi pupaleke, opo aaniilonga mbano kaa ya ninge nenge kaaya yalule omapuko.

Oshimaliwa osha simana sho oshapumbiwa monkalamwenyo yesiku kehe. Mboka haye shi mono ohaya kala nokukwashilipaleka ngele omiyalu dhayo otadhi tsu tuu kumwe. Ohaye shi longitha nduno okukandula po oompumbwe dhomoonkalamwenyo dhawo ngaashi okulanda iizalomwa, iikulya nosho woo iipumbiwa yilwe.

Iimaliwa yaNamibia yomafo oyahulila owala poondola dhaNamibial omathele gatano aawo! shoko Tanzania oshi ili. Oyena woo oshimaliwa shefo shooShilingi omathele gatano ihe oshimaliwa shino kashina ondjundo oku yeleka niimaliwa yaNamibia.

Sho omundohotola Netumbo Nandi-Ndaitwah uulikwa aninge omupelesitende gwaNamibia. Oshaningi shotango mondjokonona, oshoka oye omupelesitende gotango gomukulukadhi moNamibia. Ombaanga yaNedbank oya gandja omahalelo yambeko shomeeNetumbo uulikwa.

Oshilongo kehe ohashi longitha oombongo dhasho. Na uuna aantu tayayi momalweendo, ohaya pingathanitha iimaliwa, ta gandja yomoshilongo moka tazi, eta pewa yomoshilongo moka tayi. Shika ohashi mu ningile oshipu, opo avule okwiinyenga nokulanda uushikependjewo we.

Nopethimbo ndika lyokudhimbulukwa emanguluko lyaNamibia Nictus naye ota tyapula noondando dhateyelwa kongolo. Oradio yomuzizimba ndjoka yali tayi kotha N$9100 ngaashingeyi oyina N$6500.

Eshina lyokopaleka ano Karcher Wet and Dry Vaccume Cleaner ndyoka lyali lina N$1999 ngashingeyi oto li yangata po owala koN$1799.

Ombaanga yotango yopashigwana kayishi owala ompungulilo yiimaliwa ohayi gandja woo omakwatho hopashimaliwa ngaashi naana yagandja oodola dhaNamibia omayovi omathele gatano kehangano lyoAmos Megant Early Childhood Development.

Mosikola dho paungomba aanyanyamagulu nosho wo aanyasha ohaya dhewulilwa nkene yena okunduluka poiipundi niitafula yi ili noyi ili, shika otashi kwathele aagundjuka mbaka opo yamone oompito dhokulonga yi iyetele iimaliwa.

Bank widhoek okwali agandja oshimaliwa shoodola dha Namibia omayovi omathele gaali kuudhano wetanga lyokoompadhi lyaamboka yeli kohi yoomvula omilongombali nayimwe. Shika oshaningwa momasiku sho Gali ga heyali ga meei, omumvo omayovi gaali nomilongombali nane.

Ombaanga yoNetbank ohayi hunganeke noku kwashilipaleka omathigathano gi ili nogi ili mwakwatelwa wo ngoka gokumatuka. Omaudhana gokumatuka omo moka aantu haa ulike uunyakwa wawo woku tondoka, ohaa tondoka ondapo onene opo yathike tango yaninge aasindani.

Ohashi mbilipaleke omuyakulwa uuna aya moombanga yontumba nenge pehala lyontumba a ka konga omayakulo gontumba nogongandi, ihe ota yakulwa komuyakuli e na omwenyo omutalala. Ohaya monika nduno ayehe tayi imemeha nenge taya yolithathana, shika ohashi kala oshiwanawa noonkondo.

Aantu otaya vulu oku ilikolela nokwi monena iiyemo una ya hongo iihongomwa yawo miipilangi eta ye yi landithapo. Oha ya longomo iinima ngashi uuskopa, uutafula oshowo oombete.

Aagundjuka yanakanena shampa ya tameke okulonga, ohaya tungitha oondunda dhawo. Ohaya landele mo nduno oombete dhawo ndhoka oombwanawa, taye dhi landele wo omitse omiwanawa. Ohaya tula mo uupundi uuwanawa, e taa yala ko omalapi omatokele. Anuwa shoka ohashi ya pe ombili yokomwenyo.

Ombaanga yaStandard bank ohayi gandja omakwatho gopashimaliwa kaanangeshefa aashona naamboka yopokati, oyali wo yaningi shika momasiku omilongo ndatu, omwedhi omutihamano, omayovi gaali nomilongo mbali nantano sho yali yagandja oshimaliwa shoodola dhaNamibia omilillion yimwe ,omayovi omathele gatano muule woomvula ndatu dhakapita.

Ino pumbwa okuya momikweyo omileeleka meni lyombaanga, inda owala pokashina kopondje eto tumu iimaliwa noshowo okumbaanga iimaliwa komayalulilo goye gombaanga opamwe nombaanga yaNEDBANK.

Momasiku moka aaniilonga haya mono oondjambi dhawo, oositola ohashi kala dhu udha, oshoka omo moka haya ende taya tala, shoka ya pumbwa naashoka taya panda. Ohaya kala nduno taya tala moositola dhiikutu, dhoongaku, noshowo dhoodjato, opo ya lande shoka taya pumbwa.

Iiputudhilo yopaungomba ohayi longo aantu nkene taya hongo iihongomwa yawo miiti noshowo miipilangi. Ohaya dheulwa nduno okuhonga iipundi noshowo iitaafula. Konima shampa ya mana okuhonga ohaya painda ko okapainda taka adhima nawa opo yi hile aalandi.

Anuwa iipindi omomeho. Sho osho ho adha mboka taya landitha iizalomwa haya kambadhala okuyi tula kuulekitho etaye yi leke nduno mombanda. Aantu ohaya ende nduno taya tala taya hogolola po shoka ya hokwa po taya iyeleke yo etaye shi futu wo.

Oositola ohadhi landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi iipundi, iitafula, omitse dhoombete noombete dho dhene. Ohamu adhika woo iipundi mbyoka tayi longithwa kaafuko methimbo lyopaife ano mbyoka hayi kuutumbwa poohango.

Okila yokutalaleka yoHisense yuunene wooliitela omathele gatano nahetatu, oya li yi na N$ 11 999.00 Ngashingeyi oto yi mono owala koN$10 999.00.

Bank Windhoek oku hole oku gandja omayakulo ge, ano te ga fala popepi naayakulwa ye. Shika oha shi kondo aayakulwa yawo omagulu. Oha ya talelepo nduno uutala woBank Windhoek unene momayulukilo go payipindi. Oha ya kala noku pula uuyelele nosho wo oku nana iimaliwa komayalulilo gawo goombaanga.

Esimano lyiimaliwa. Iimaliwa oya simana molwaashoka oyo hayi longithwa moonkalo dhesiku kehe. Opo wu ende moshiyenditho shomuntu ano to faalelwa owuna oku futa ondando ya tulwapo. Iikulya wo omeya na kehe tuu shimwe tashi inyenge monkalo yesiku kehe paife ohashi pumbwa oshimaliwa.

Oosikopa dhahongwa miipilangi ohadhi kwathele aanamagumbo nosho wo mboka ye na oondunda opo iinima yawo ka yi kale ya halakana, ohadhi kala dhina ehala mpoka to vulu oku leka po iikutu yo ye noshowo mpoka to vulu okuyi gonya e toyi longele po nawa.

Uuna omuntu ena shoka apumbwa sha, ohayi kositola ndjoka yili popepi naye moka ta adha shoka apumbwa. Oositola dhoka ohadhi landitha nduno iinima oyindji ngaashi iikunwa , iikulya omiti dhaantu nosho wo dhiimuna.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa oya simana, molwashoka kehe shimwe tashi inyenge methimbo lyopaife, otashi pumbwa owala oshimaliwa. Ohashi longithwa okufuta omanongelo, okulanda iipumbiwa yomomagumbo niikwawo oyindji ya gwedhwa po.

Omagumbo gomondoolopa nosho wo ngaa momikunda ngoka geli pamuthika gopandoolopa, omu na ehala ndyoka hali ithanwa kutya 'okombitha'. Okombitha omo mehala moka ha mu longekidhilwa iikulya, ano omo ha mu telekelwa. Omu na esiga lyokolusheno nenge lyokohaasa. Oha mu kala aluhe mwa opalekwa oshoka oha mu kala mu na iikulya.

Bank Windhoek ota kumagidha aayakulwa ye pethimbo ndika lyefudho lyaDesemba. Ote ya lombwele kutya, uuna kuu na oshimaliwa, kala megumbo. Ngoye ino pumbwa wo okugandja uuyelele wombaanga yoye nomudhengi nenge nagulwe.

Omiti odha simana, omolwa iilonga yawo yi ili noyi ili. Ohadhi gandja omizile, noshowo iiti yokudhika omagumbo. Miiti moka ohamu hongwa wo iihongomwa oyindji, mwa kwatelwa iipundi, noshowo iitaafula.

Aantu shampa ya yi moositola, ohaya hogolola shoka ya pumbwa. Ohaya ndumbile iilandomwa yawo momambamba, etaye ga undula nduno taya yi komashina. Ohaya adha po aayakuli, ano aaniilonga yomoositola, mboka haye ya dhengele iinima yawo, yo taya futu nduno.

Oshilongo kehe oshina omambambi gasho ihe nando ongaaka, elalakano n1enge esimano lyiimaliwa limwe alike, okukandula po oompumbwe monkalamwenyo yesiku nesiku, oyo hayi longithwa okufuta oosikola, okulanda iizalomwa niipumbiwa oyindji yomomagumbo.

Ombaanga yoNedbank oya gandja omagano kehangano lyoOne Economy Foundation. Omagano ogali ga kwatela mo ngaashi, uusila wepungu, oombaapila dhokokandjugo niikwawo yilwe.

Oyendji oye shi uva ko kutya osho shili, omutumba ethete, sho osho wu wete aantu ngashingeyi taya landitha momapandaanda noshowo pooha dhopate. Ohaya landitha nduno ngaashi omatama, oonyanga, uuleke, omalemune niikwawo oyindji.

Aantu ohaya hongo iitaafula niipundi miiti. Iipundi mbika niitaafula ohayi paindwa okapainda koku yi adhimitha, opo yi kale tayi adhima nawa, ano yi nane aalandi.

Matukila positora yoHoodMart supermarket yili popepi nangoye nena. Okuna oondando dha teyelwa kongolo miipumbiwa oyindji yomegumbo ngaashi: omagadhi gosolo, omagadhi gokulya, omakoloni, olwiishi niikwawo oyindji.

Iiti oya simana oshoka ohamu zi iinima oyindji. Ihayi gandja owala iikuni nenge iiti yokudhika. Ohamu vulu wo okuhongwa iihongomwa ngaashi iipundi, iitaafula noshowo oosikopa. Iipundi ya ningwa miiti ohayi kala tayi monika nawa yo oya kola.

Mboka haa hongo iipundi niitaafula miipilangi, ohaa kambadhala ngaashi tadhi vulika, opo iipundi yawo yi kale kaayi shi iikukutu. Ohaa tula ko nduno uukuusinga uupu nawa, nuuna omuntu a kuutumba ko, iikuutumbitho ye ihayi kala tayi ehama.

Omuteleki dhingi gokapana, momayovi gaali nomilongo mbali nandatu, okwali iisindanene oshimaliwa she koomuma ,shoodola dhaNamibia omayovi omulongo, ngoka a li ega pewa kombaanga yaNedbank.

Mboka ha ya hongo iihongomwa miipilangi, oha ya ulwa kutya aahongi yiipilangi. Aantu mbala oyena uunkulungu osho woo uunyakwa, mo ku yapo niihongomwa yomaludhi gi ili no gi ili. Oha ya hongo nduno iipundi niikwawo yilwe. Iihongomwa yawo oha yi kala ya kola noonkondo yo iiwanawa.

Matukila positola yonictus yili popepi nangoye opo wiiilandele eshina loku yoga iiyaha ndyoka kwali lina oondola dhaNamibia omayovi gahetatu nomathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi ngaashi ngeyi ondando oya teyelwa kongolo lina owala oondola dhaNamibia omayovi gaheyali nomathele omugoyi nomulongo omugoyi nomugoyi, oto vulu okulongitha okakalata koye kombanga yotango yopashigwana.

Miiti ohamu hongwa iihongomwa yomaludhi gi ili nogi ili. Ohamu hongwa wo iipundi nosho wo iitafula ohayi gwayekwa okapainta ko ku yadhimitha opo yi hile nokunana aalandi.

Ombaanga yoNet Bank ota yi tseyithile aayakulwa yawo kutya okuza momasiku omilongo mbali naheyali gaDecember omvula yomayovi gaali nomilongo mbali nantano, iihohela yombaanga ndjika ota yi ka kala yagwa pevi. Mboka ta ya pewa omikuli opo ya lande omagumbo gawo ota ya futa owala oopelesenda omilongo nayimwe .

Aahongi yiipundi niitaafula, ohaya kambadhala aluhe opo yakale yena oongeshefa dhawo dhili popepi nopate. Shika ohashiya kwathele, opo ya mone aalandi. Ohaya tula nduno iilandithomwa yawo ngaashi iipundi niitaafula pondje, yeyi tula nawa melandulathano, etayi kala nduno tayi nana aalandi.

Bank Windhoek ota gadja omakwashilipaleko gi ili nogi ili mwa kwatelwa wo ekwashilipaleko lyoohahende. Shika otashi kupe ombili yopamadhiladhilo oshoka ombaanga ndjika oyina ohole ndjoka hayi gamene.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya ngaashingeyi otaya vulu okutuminathana iimaliwa taya longitha omukalo goku tuminathana pangodhi. Iimaliwa hayi vulu okuza ku Tangeni tayi tuminwa Kavari , ye Kavari ota vulu wo oku yi tumina Petrus.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kumagidha aayakulwa yawo kutya inaya pumbwa oku enda yena omwaalu gwiimaliwa oyindji komalutu gawo oshoka oshili shanika oshiponga. Shoka ya pumbwa okuninga, okulanda nokufuta Taya longitha omukalo gokufuta nokakalata kombaanga

Ehangano ndyoka lina sha noku ganena iitekulwa namwenyo nosho wo okuyi panga ngaashi uumbwa nuumbishi. Olya pewa oshimaliwa shoondola dha Namibia omayovi ethele nomilongo heyali na ntano kombaanga yotango yopashigwana.

Oto vulu oku ilikolela ongodhi yoye yo iPhone 16 yuunene wo128GB ndjoka ya li yi na N$23499 ngashingeyi oto yi mono owala koN$21999 opamwe nombaanga yotango yopashigwana.

Esiku lyetitano eluudhe olyo esiku ndyoka hamu kala ondando dhateyelwa kongolo, nositola yoAvo supershop oyina oondando dha teyelwa kongolo miilandithomwa yawo yimwe mwakwatelwa oongodhi dhopeke, omambako gomomakutsi nosho woo oolaptopa.

Uulema itawu ti okwaaha ninga sha. Ombaanga yoNedbank oyi na ethigathano lyomaudhano, ngoka ga unganekelwa mboka taa mwenya nuulema. Aantu ayehe mboka ye na uulema otaya vulu okukutha ombinga, kutya oyo mboka taya ende kokatemba nenge oyo mboka yaa na oshipala.

Moositola ohamu adhika iilandithomwa yo maludhi gi ili nogi ili. Ohayi kala nduno ya pakelwa nawa moolaka, omulandi she oku kutha owala okambamba ye ta ende ta tala molaka no molaka noku kutha nduno shoka a hala oku landa. Oheshi tula nduno mokambamba, tayi peshina aka dhengithe.

Ositola yaNictus oyi na ofanditha, moka eshina lyokuyoga iiyaha lyoBosch kwa li lyi na oondola dhaNamibia omayovi gahetatu, omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi ihe ngashingeyi oto li yangata po koondola omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya, yo oyi li yi ilongekidha oku ya pa omakwatho ngoka taya pumbwa uuna ya hala okutameka oongeshefa dhawo. Owa pumbwa owala oku ya dhengela konola nohamano noyimwe, mbali, omugoyi nomugoyi, ohetatu nohetatu nohetatu nondatu, opo wu mone uuyelele wa gwedhwa po.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Nuu na omutalelipo azi koshilongo shaandjawo tayi koshilongo shilwe, oha pumbwa nduno okulundululila iimaliwa yomoshilongo shaandjawo miimaliwa yomoshilongo moka u uka.

Waakambadhala ku sindi go omutumba ethete. Mongashingeyi aagundjuka oyeli momapandaanda taya hongo iihongomwa yawo nokunduluka po shika naashiyaka ngaashi oombete, oosikopa uutaafula wo ku lila niikwawo yilwe.

Uuna tolanda iipumbiwa yoye moositola dhiikulya, oho vulu wo okunana oshimaliwa, okuza komayalulilo goye gombaanga. Uuna tolongitha okakalata koye kombaanga, uunene tuu kaNEDBANK uuna tolanda iimpumbiwa yoye. Oho lombwele owala omuyakuli sho tofutu kutya, nekupeko wo oshimaliwa shomwaalu gwomtumba.

Miiputudhilo yo paungomba aanasikola oha dhewulilwa noshowo oku putudhilwa nkene yena okuninga iihongomwa taa longitha iinima yi ili noyi ili mwakwatelwa iitenda noshowo iipilangi, ohaa hongo nduno uusikopa womaludhi gili no gili noshowo oku ndulukapo iitaafula ya longwa nawa.

Momasiku ngaashi 15,20,25,30,nenge 31aanashilonga ohaya mono oondjambi dhawo. Oha yakala nduno yiipyakidhila taya yalula yo taya tala omiyalu ngele otadhi tsu tuu kumwe opo ya lande iipumbiwa yawo noku kandulapo oompumbwe dhawo.

Pethimbo lyomaulikilo gopayipindi, aantu ohaya mono oompito opo ya ka dhike uutala wawo. Muutala wawo moka ohaya kala taya gandja omauyelele ku mboka taya talelepo omaulikilo go payipindi. Ohaya kala nduno taya ulike iihongomwa yawo, yo taya gandja uufo womauyelele.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya iihohela yawo oya gwa pevi. Mboka ya landa omagumbo nenge taa dhiladhila okulanda omagumbo , iihohela yawo yombaanga oyagwa pevi, okuza poopelesenda omulongo nayimwe oshista yimwe mbali ntano okuya poopelesenda omulongo nayimwe.

Ino ekelahi iiyagaya shaampoka opo wu kaleke omudhingoloko goye gwa yela. Moondoolopa nosho wo miilando, ohamu kala muna omandoloma ngoka ga nuninwa oku ekelwa iiyagayaya. Shika ohashi kwathele opo pehala mpoka pu kale pwa yela nawa, oshoka ohapu kala pu na noku edwa kaantu oyendji.

Shika oshipe mondjokonona yaNamibia sho amono omuleli nenge omupelesitende gotango gomukulukadhi pandjokonona. Ombaanga yoNEDBANK otayi halele omupelesitende omundohotola Netumbo Nandi Ndaitwah ompolo sho uulikwa a ninge omupelesitende goshilongo.

Iinima moositola ohayi kala mo ya tsilikwa noya pakelwa nawa moolaka. Ohayi kala nduno yili muungundu shi ikolelela ku shoka tashi landithwa, omagadhi ohaga kala ngaa geli pombinga, omatama goko lushi ogeli pombinga nosho wo uusila na yilwe.

Iiti oyina iilonga oyindji, oshoka mopaife ohamuhongwa iipilangi mbyoka hayi longwa moku ndulukapo iinima yi ili noyi ili, mwakwatelwa uusikopa noshowo iipundi.

Nonumvo mEtitano eluudhe, Etitano lyahugunina lyaNovomba, ohali kala li na oondando dha teyelwa kongolo. Otamu adhika nduno iilandithomwa ngaashi omambako gokomakutsi, oongodhi dhopeke nayilwe opamwe nositola yoAvo SuperShop.

Uuna wa longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana hoka okaluudhe nenge koshisiliveli nenge koshingoli mositola yaNictus oku landa iilandomwa yoye oto kuthilwa ko kondando.

Onkulungu okiilonga yawo ho tala. Mongashingeyi aantu ota ya hongo iihongomwa oku za miiti. Oha ya vulu oku honga iitaafula, iipundi, oombete niikwawo yilwe mwa kwatelwa woo uutenteko woku tula iipoleki yomomagumbo.

Miiputudhilo yo paungoba aalongwa oha ya longwa nkene ye na okundulukapo iinima ta ya hongo miipilangi, ta ya fikile, noshowo okutunga omatungo. mboka ha ya hongo miipilangi nenge momiti. Ohaya etapo po iipundi niitaafula

Omiti inadhi simana owala molwashoka hadhi gandja omizile nenge shaashi uudhila oko hawu tungile iihandhila yawo, aawe ohadhi gandjawo iiti mbyoka hamu vulu okuhongwa iipundi noshowo iitafula ohayi paindwa nduno nokapainda koku adhimitha opo yi kale tayi adhima nawa.

Oombanga yotango yopashigwana oyina ethigathano mpoka omusindani omunelago taya ngatapo okapandi kooN$1000, shika otashi ningwa uuna omuntu agandja eyamukulo lyomondjila kepulo ndoka lyapulwa.

Okombitha olyo ehala moka hamu longekidhilwa iikulya momagumbo gomondoolopa. Ohamu kala nduno muna iikulya noshowo iiyimati. Omo mehala moka hamu telekelwa. Ehala limwe hali kala lya yela oshoka aantu oye shishi kutya mpoka puna iikulya aluhe opuna oku kala pwa yela.

Ombaanga yotango yopashigwaana otayi gandja omakwatho go pashimaliwa kaanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda ,shika otashi yakwathele opo yapupaleke iiyemo yawo ngaashi nana ta pupaleke iizemo yawo.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa oya simana oshoka monena kehe shimwe tashi popiwa oko shimaliwa ashike. Oha yi longithwa oku landa iikulya, iizalomwa, oku futa omanongelo nosho woo iipangelo uuna aantu ta ya ehama.

Nangoye oto vulu okwiilikolela osheenditho shoye uuna walongitha omukuli gombaanga ya Standard bank. Ohaya kwathele aantu okulanda iiyenditho, to vulu wukale inoofuta oomwedhi ndatu dhopetameko.

ONedbank ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili, komahangano ogendji nosho wo koosikola. Mesiku ndika lyontumba, Nedbank okwali a gandja omagano goombapila dhokokandjugo, uusila wepungu niikwawo yilwe, kehangano lyoOne Economy Foundation.

Matukila kositola yonictus opo wukiilandele ombiga ndjoka yokeenwood ndjoka kwali yina N$899 ngaashi ngeyi ondando oya teyelwa kongolo paife otayi monika owala koN$749.

Nonuumvo ombaanga yotango yopashigwana otayi yambidhidha nokukwashilipaleka ethigathano lyokatanga komokambamba shoka tashikakalako mehulilo shiwike twa taalela. Otayi kagandja omuzalo kaakuthimbinga noshowo omatanga.

Omiti ihadhi gandja owala omuzile nenge ombepo yokufudhila mo kaantu nokiinamwenyo, ohaku zi wo iiti moka hamu ningwa iipilangi. Iipilangi ohayi longithwa okuninga oosikopa, iitaafula noshowo iipundi hoka haku kuutumbwa kaantu.

Momagumbo gopamuthika gwopashinanena nenge gopamuthika gwopandoolopa, ohamu kala muna ondunda ndyoka hayi kala yi ikalekelwa, hayi kala yatulwa iipundi tayi monika nawa nosho wo iitafula. Mondunda moka ohamu kundilwa nokuyakulilwa aayenda, uuna yeya okutalela po.

Ekumagidho lyopethimbo ndika lyokwenye. Ombaanga yotango yopashigwana otayi kumagidha aayakulwa yayo opo yakwashilipaleke omaliko gawo ngoka geli momagumbo gawo, manga iñaaya momalweendotalelepo, pethimbo lyokwenye.

Oshilongo kehe oshina omambambi gasho yo aantu ohaya longitha omambambi ngaka okukandulapo omawutsakadhi noompumbwe dhawo okufuta omanongelo gomaluvalo gawo, okulanda iikulya yomegumbo nokufuta iipangelo nomeya.

Iipundi yomatyofa, iitafula yahongwa nawa miipilangi nosho wo miitenda oyo yimwe hayi kwathele aantu yiimonene iimaliwa uuna taye yi landitha, mboka wo haye yi landa ohaya kala yena omagumbo taga monika nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana, nayo oha yi gandja omakwathitho gomakwashilipaleko gomafumbiko. Hoka hofutu owala oondola dhaNamibia omilongo ndatu nantano kehe omweedhi. Shoka wa pumbwa oku ninga, tuma oka tumwalaka wa shanga “Efumviko” ko 34778.

Omeho ihaga li sho shiwanawa ihaku tiwa landa, ooyene yoongeshefa ohaya kala ya leka iikutu yawo opo yi hile no ku nana aalandi. Ohaye ya nduno taya tsuulula yo taya tala mwaashoka taya gwana yo ya vule okushifuta ano ye shi lande po.

Ombaanga yaVenduka ohayi kondo aayakulwa yawo omagulu sho hayi fala omayakulo popepi nayo. Ohaya dhike nduno uutala wawo taya gandja omauyelele kaa kwashigwana. Ohaya adhika nduno ngaashi mo mawulikilo gopa yipindi, onda dhina oku tumbula omOndangwa, omoRundu nenge omoVenduka.

Nopethimbo ndika lyoku dhimbulukwa emanguluko lyaNamibia, Nictus naye wo okwa dhimbulukwa aayakulwa ye. Okwa teyela kongolo oondando dhe. Otivi yuunene woosendimita omilongo hamano nantano ngaashingeyi otoyi mono owala koondola dhaNamibia omayovi omulongo.

Miipilangi ihamu hongwa owala iipundi, iitaafula nosho wo oombete. Ohamu hongwa wo uupilangi, mboka hawu mboolelwa momakuma, unene tuu momagumbo gomoondoolopa. Kuupilangi hoka ohaku tentekwa nduno omathano, nenge uupoto mboka wu na iimeno.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku kwathele, opo wu pupaleke iimaliwa yoye ngaashi naana topupaleke iizemo yoye yosikola, shika otashi ku kwathele nduno opo wu patulule omayalulo goye gombaanga onga omunasikola hoka ka kuna iihohela yokomwedhi.

Iimaliwa oya simana oshoka kehe shimwe tashi inyenge mopaife oshimaliwa owala to popi. Ohayi longithwa okufuta iinima ngaashi oosikola, okulanda iipumbiwa yomegumbo, okufuta omeya noshowo olusheno.

Oositola dhoma ngeshefelo dhoka oonene ngaashi oositola dha Woermana, mo PicknPay nenge mo Shoprite ohamu adhika iinima ya topolwa ano tayi landithwa ya topolwa. Mpa wa adha iikunwa, mpa wa adha iikulya, mpeya oto adha po oothewa. Ohamu kala wo muna omambamba ngoka haga kwathele aalandi opo kaya se uudhingu omishengwa dhoka taya tumbu.

Oositola ohadhi landitha iinima yi ili noyi ili, ngaashi omapaya, noongaku. Iinima mbika ohayi kala nduno yalekwa, ano ya tsilikwa mombanda, opo yi nane aalandi.

Uuna omuntu a ka konga eyakulo lyontumba mombelewa yontumba, e ta yakulwa komuyakuli eli nawa ano omunambili , oha kala a mbilipalelwa, aluhe ohaya kala taya popi sho ngaa ta pewa eyakulo lye yo otaya yolo nduno. Shika ohashi mbilipaleke omwenyo gomuyakulwa.

Nedbank ota tseyithile aayakulwa ye kutya ota gandja omukuli kaanasikola mboka yahala okuya kiiputudhilo yopombanda, ninga eyindilo lyoyepaife yadhengela woo ko 0819592222.

Iiyamakuti ngaashi uupundja, uumenye, oonkoshi ,oosino nosho tuu. Ohayi adhika moshikunino shiinanwenyo shahala kutya oyagamenwa. ombaanga ya bank widhoek nayo otayikwashilipaleke egameno lyiiyamakuti.

Iimaliwa oyasimana uunene tuu methimbo lyo paife kehe shimwe tashiningwa otashipula owala oshimaliwa una wahala okuya molweendo owapumbwa oshimaliwa ,una tweehama owapumbwa oshimaliwa iikulya mbika ihayi popiwa wee.

Moositola ohamu landithwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oondjato dhopeke, omapaya, oongaku niikwawo yilwe. Moositola ndhika ohamu kala nduno mu udha unene tuu momasiku moka aaniilonga haya mono oondjambi dhawo dhokomwedhi.

Omukulu gonale okwa tile oshimaliwa oshamu kwati ihe kashishi shamulongi sho osho wu wete kutya uuna aantu taya longo ohaya ningi omusholondondo gwaashoka yena oku landa. Shika ohashi ya kwathele nduno opo kaaya lande iinima ya piitilila nenge iinima mbyoka inaaya pumbwa.

Ombanga yotango yopashigwana otayi londodha aayakulwa yawo opo ya kale yangambeka okuhehela oshimaliwa nahehele owala uuna shapumbiwa nelalakano lyokushifuta meendelelo.

Moshilongo shetu shaNamibia, iimaliwa oyina iilonga oyindji. Epangelo ohali gandja oshikwiila shaakulupe taya kutha iimaliwa moshiketha shepangelo shoka hashi nanwa koondjambi dhaaniilonga yepangelo.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho, naantu yomoshilongo mono ohaa longitha iimaliwa yawo momikalo dha yoolokathana. Yamwe ohaa landa omalovu gawo, yamwe ohaa landa iizalomwa na yamwe ohaa futu woo uuna taya mono omayakulo gopawunamiti.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi pungula owala iimaliwa ano kayishi owala yokulongithwa okumbaanga, ohayi vulu wo okugandja omakwatho gopashimaliwa ngaashi koongundu dhomawudhano uuna tadhiningi omathigathano mwakwatelwa omawudhano gomokambamba nagalwe.

Oongala noshowo iimboloma oyo yimwe yomiiyopaleki yomomagumbo noshowo moombelewa. Aantu oye hole okukala yena uumeno uushona mboka wakunwa muupoto wanuninwa oku opalekitha omalukalwa.

Omunwe gumwe anuwa ihagu itompola ona. Sho osho wu wete kutya aanambelewa moombelewa oye li mo ooyaali nenge ye vulithe po. Shika ohashi ya kwathele opo ya paathane omayele. Mpoka gumwe ta nyengwa oha kwathelwa nduno kumukwawo e taya longo iilonga yi pwe.

Bank Windhoek keshi owala ombaanga yoku mbaangwa iimaliwa. Ota dhimbukitha aayakulwa ye kutya, oha gandja wo omakwashilipaleko gomafumviko, ano to vulu oku kwashilipaleke mboka wu hole. Aakwanezimo, oluvalo lwoye nenge pamwe omuholike gwoye.

Omiti odha simana molwaashoka ihadhi gandja owala omizile kaantu nokiinamwenyo noshowo iiti yokudhikitha omagumbo nokupangelitha oondunda, ihe ohamu vulu woo okuhongwa iihongomwa ngaashi iitaafula noshowo iipundi, mbyoka hayi longithwa monkalo yesikunesiku oshoka uuna omuyenda eya megumbo ohapumbwa okupewa oshipundi akuutumbeko.

Oshiwanawa anuwa ihaku tiwa landa. Aantu ohaa monika ye li moositola, taa kongo nokuhadha iizalomwa yawo. Ohaa kutha po nduno mbyoka ya hokwa, e taa yi muundunda wokwiiyeleka. Ohaya iyeleke nduno, nuuna ye yi hokwa, ohaye yi futu, e taa yi nayo komagumbo.

Pamwe oto dhiladhila okulandela ekolo goye omagano ashike kuwete kutya otoga kutha peni, ositola yedhina Gift Gallery oyili tayi adhika mondoolopa yili popepi nangoye moka tamu landithwa oondjato dhokwakola, omakende nosho woo omagadhi gomazimba omawanawa.

Miiti ohamu vulu okuhongwa iinima yi ili no yi ili , ngaashi iitaafula nosho wo iipundi. Iitafula mbika opo aanegumbo ha ya kuutumba opo ya vule okulya.

Eshina lyokuyoga oonguyo, lyuunene wookilohalama hetatu, ndyoka lyali li na oodola dhaNamibia omayovi gahetatu, omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi, ngashingeyi otali kotha owala oodola dhaNamibia omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, opakwashilipaleko lyombaanga yotango yopashigwana.

Miiti ihamu hongwa owala iipundi noshowo iitaafula nenge oombete, ohamu vulu wo okuhongwa uusikopa mboka hawu mboolelwa mekuma, nelalakano mu tulwe nenge mu tentekwe uupoto woongala noshowo iimboloma.

Nomesiku ndika loohole Maggie Rose Jacob okwaningi omusindani omunelago sho i isindanene N$1000.00 pamwe nombaanga yaWindhoek.

Moositola moka hamu adhika iipumbiwa yomomagumbo, omatyofa, iitaafula niipundi yilwe, evi toyele. Omuntu ohoya nduno tohogolola shoka wahokwa, oshoka anuwa oshiwanawa ihaku tiwa landa.

Aanangeshefa aanene naamboka yopokati uuna ya landitha iilandithomwa yawo, ohaya fala iimaliwa yawo koombaanga. Ohaya ka tsilika nduno iimaliwa yawo kuumbo wawo. Ohaa yi nduno ye yi yoolola, ye yi pakela melandulathano, opo ye ke yi mbaange.

Aantu uuna yayi mositola moka hamu landithwa iilandithomwa ngaashi oongaku nenge omapaya, ihaa hogololelwa komuntu ohaayimo owala etayaadha iinima yayalekwa nale. Ohaa hogolola shoka yahala okulanda oshoka anuwa oshiwanawa ihaku tiwalanda.

Mboka yena uunkulungu woku honga Sha Miiti nenge miipilangi Ohayiilikolele iimaliwa yawo uuna ya hongo iipundi, oshowo iitafula yokulila. oha yeyi painda noopainda tadhaadhima etayikala pooha dhopate opo ye keyi landithepo.

Aantu ohaa si oshimpwiyu opo ya kale ye na omitala dhawo momagumbo. Momitala dhawo (moondunda dhawo dhokulala) ohaa landele mo nduno oombete, yo taa landa wo omitse dhoombete. Oyendji oye hole omalapi omatokele, oshoka anuwa opo haa kotha taa mbonyoka.